wanti nuti suuraa kana irratti arginu kun ammoo suuraa namaaati. namni kun ammoo yeroo ammaa kana muummicha ministeeraa biyya Itoopiyaa yoo ta'u maqaan isaa ammoo Abiyyi Ahimad jedhamuun kan beekkamudha.

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa namoota bakka tokko mana guddaa wayii keessatti walitti qabamanii sagantaa cidhaa guddaa kanneen gaggeessaa jiranii fi misirroo isheen dubaraa akkasumas kan dhiiraa gidduu namootaa waliin adeemaa jiru.

Suuraa kana irratti kan agarru nyaata gosa garaa garaa fi dhugaatii alkoolii daadhii jedhamudha. Daadhiin kan inni irraa hojjetamu biqiltuu geeshoo, biqila, dammaa fi galteewwan biroo irraa kan hojjetamu dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana jireenyaa kan kutaawwan hedduu qabuu fi mana simmintoo irraa akkasumas sibiila ayiranii irraa hojjatamedha. Manichi mana baay'ee bareedaa fi kan jireenya ammayyaa jiraachuuf mijatudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota dhaadannoo adda addaa waraqaa adda addaa irratti barreeffachuudhaan hiriira mormii bahaa jiranidha. Isaanis kan biyyoota alaatti bahanii fi Ameerikaan dhimma siyaasa Itoophiyaa keessa hin seenne kan gaafatudha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kuni immoo kan inni nutti mul'isu suuraa dubartii nyaata nyaachaa jirtuu fi dhugaatii dhangaggaa'aa dhugaa jirtuuti. Dubartiin nyaata foon irraa qophaa'ee kan nyaacha jirtu dha.

Naannoo kun naannoo bosonaan guutamee fi baay'ee magariisa ta'e akkasumas bosona baay'ee haphii ta'edha. Mukkeen sanaa achitti immoo laga yookaan bishaan lafa bal'aa uwwisee ciisuu fi waan akka hurkaa ofirraa qabudha.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo boca geengoo qabu kan yunivarsiitii Arsiiti. Yunivarsiitiin Arsii kan inni argamu Itiyoophiyaa naannoo oromiyaa godina Arsii keessatti kan argamu yoo ta'u dhaloota qaruu keessatti shoora ofi taphachaa jira.

Suuraa kana irratti kan agarru nama nyaata maqaan isaa marqaa jedhamu nyaachaa jirudha. Marqaan kun meeshaa suphee irraa hojjetame halluu gurraacha qabu keessa jira. Marqaan nyaata midhaan gosa garaa garaa irraa hojjetama.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama ogummaa dhagaa bocuu qabuu fi meeshaalee manaa adda addaa irraa hojjachuun jireenya isaa gaggeeffatudha. Namnu kun dhagaawwan boca reektaangilii qaban hedduu isaanii yeroo inni walitti qabee muraa jiru agarra.

Barattoonni daree tokko keessa waliin baratan yeroo hedduu hariiroo cimaa kan qabanii fi sirriitti wal beekanidha. Daree tokko keessa namni waliin barate baay'ee wal yaadata. Hariiroon barattoota daree tokkoo maalidhaa?

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota lama kan gaarii harree oofaa jiranii fi gaarii kanarratti immoo muka fe'anii adeemaa jiranidha. Duuba gaarii kanaa immoo mana baankii bakka hojii isaanii agarra.

Biqiltuun ija keetti mul'atu kun maqaan isaa maal jedhama? Nyaataaf ni oolaa? Jirmi isaa maal fakkaata? Jirmi isaa bishaan kan qabu yoo ta'e, namoonni akka hagadaatti fayyadamuu ni danda'u jettee yaaddaa?

Suuraa kana irratti kan argamu konkolaataadha. Konkolaataan kun dheerina dalgee kan qabuufi hojjaa gabaabaa qaba. Bifti isaa adiidha. Abaaboon magariisa ta'e fuuldura konkolaataa kanaa irra kaa'amee jira. Daandii, mukkeeniifi konkolaataa biroonis ni mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota nyaataa fuduraalee yammuu ta'an; isaannis fayyaa dhala namatiif akkaan barbaachisoo warra ta'aniif murteessoodha. Gosota fuduraalee kana keessaa fakkii kana irratti kan irratti argaman kanneen akka muuzii fi maangoo fa'aa dha.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota gurmuun yookiin gamtaan ta'uudhaan akkasumas shamarranii fi dhiirri tooraan yookiin immoo hiriiraan wal duraa fi duubaan dhaabbatanii shubbisaa akka jiran fakkii namatti agarsiisuu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa konkolaataa dheeraa kan halluun isaa magariisaa fi adii ta'e daandii asfaaltii irra namoota hedduu qabatee adeemaa jirudha. Daandii kana fuuldura immoo mana guddaa kan suuqiiwwan hedduu ofirraa qabu achi jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa hubboo akkasumas qodaawwan kan daadhiin itti dhugamu lama wal cinaa kaa'aman agarra. Hubboo sana keessaa aara baay'eetu keessaa ol bahaa jira akkasumas wanti itti naqamaa jiru wayii ni jira.

Fakkii kana irratti kan argamtu gosoota allaattiiwwanii keessaa tokkoo kan taatee fi baayyee kan miidhagdu yookiin immoo bareeddu gugee jedhamti. Isheenis dhagaa irra kan qubattee jirtuu fi wanta tokko ilaalaa kan jirtuu dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa mucaa tokkooti . Mucaan kun mucaa dargaggeessa yoo ta'u mucaa baayyee bareedaafi dhaabbii toludha. Mucaan kun haalli uffannaa isaallee kan namatti toludha.

Suuraa kana irratti kan argamu suuraa konkolaataa mi'a dudduuba isaa irratti fe'atee jirudha. kan inni fe'ates teessoo laastikii irraa hojjetame hedduudha. Dabalataanis, dargageessi tokko mi'a sana gubbaa yoo taa'uu fi harmeen tokko immoo konkolaataa sana cinaadhaan yoo deemaan ni mul'ata.

Suuraan asirraa mul'atu kun kan agarsiisu suuraa dubartii ijashee tokko qabattee ija ishee kan biraa immoo bantee dhaabbattee jirtuuti. Dubartiin kun uffata aadaa kan arsii uffattee kan jirtuu fi morma isheetti callee fi caaccuu hedduu naqatteetti.

Suuraa armaan olii irraa immoo waanti argaa jirru suuraa barreeffama afaan Amaaraan barreeffameeru, ergaa saba afaan kana dubbisuu danda'aniif kan dabarsu, maqaan isaa Gaazexaa kan jedhamudha. Gaazexaan kun namoota beeksisanis ni qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa halluu adii ta'e uffattee teessee buna danfisaa jirtudha. Meeshaan isheen buna ittiin danfisaa jirtu biyyee suphee irraa kan hojjetame jabanaa jedhamudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa goototaa fii akkasumas suuraa namoota alaabaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Oromoo qabatanii argamaniidha. Namoonni gariin ammoo hooggantoota dhaabichaa yoo ta'an gariin ammoo hiriirarra jiru.

Suuraan kun intala Oromoo uffata aadaa godina Arsii keessatti beekamu uffattee, haalaan miidhagdee jirtuuti. Calleen halluu gosa adda addaan adda ishee fi morma ishee irraan gadi jigee jiru ammoo daranuu simboo isheef kan kennedha.

Fakkii kana irratti kan argamu hayyuu Oromoo kan ta'ee fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii dha. Innis yeroo gaazexeessaa Dajanee Guutamaa waliin ta'uun gaaffii fi deebii taasisaa jiru fakkii agarsiisuu dha.

Suuraan arginu kun suuraa dubartii bifa magaala qabduu, kan faaya mormatti naqattee jirtudha. Rifeensa luuccessitee kan jirtu yoo ta'u, hidhii saaqxee ilkaan mul'istee kan waa dubbachuuf jechaa jirtu fakkaatti. Bifti fuula ishee baddeessaa nyaataaf gahe fakkaatee miidhagee mul'ata.

Suuraan dhiyaate kun suuraa kophee bifa gurraacha qabuu kan luka tokkoo qofaa kan ta'ee fi hiituun isaas hidhee kan jirudha. Yoo ilaalan jabaataa kan fakkaatu kophee olka'aa kan ta'etu mul'ata.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa buttullee kanneen dhugaatii alkoolii of keessaa qabuun guutamanii jiran kan qabudha. Dhugaatiiwwan kunneen bakka tokkotti walitti qabamanii namoota isa dhuguuf qophaa'aniin kan dhugamuuf jiranidha,.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin immoo suuraa bineensota bosonaa keessaa tokko kan tahe fakkii Gafarsaati. Isaanis yeroo waliin baayyachuun yookiin immoo gurmuun tahuun bishaan waliin dhugaa akka jiran fakkii agarsiisuu dha.

Suuraa kana irratti kan agarru qaaraa halluu magariisaa fi diimaa qabudha. Qaaraan yeroo baayyee ittoo keessa galuudhan nyaataf kan ooludha. Qaaraan yeroo nyaatan kan afaan nama gubu ta'ee fayyaa namaaf faayidaa guddaa qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota uffata aadaa Oromoo Tuulamaa uffachuun dhiichisaa jiranii dha. Isaanis shamarranii fi dhiirota waliin tahuun sirbaa jiranii dha. Isaanis haalaan kan miidhaganii jiranii fi namatti kan tolanii dha.

Suuraa kana irratti kan agarru nama siyaasaa fi mootummaa biyya Itiyoophiyaa maqaan isaa Dr. Abiyyi Ahimeed jedhamudha. Dr. Abiyyi uffata halluu adii, diimaa fi guraacha qabu uffatee dubbii gochaa jira.

Suuraan armaan olii kan inni nu hubachiisuu danda'u suuraa meeshaa nyaata baachuu danda'u maqaan isaa qorxii jedhamudha. Meeshaan kun dubartootaan sutaa fi migira irraa kan tolfamu yommuu ta'u, baay'inaan argama.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraabarjaa kan beeksisa ofirraa qabu kunis waayee dhaabbata fayyaa nama dhuunfaa kiliinika kan jedhamuu kan ibsudha. Barreeffamichi bakka argama manichaa maqaa isaa fi lakkoofsa bilbilaa ittiin argannu illee qaba.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartii modeela teessee kan rifeensa ishee tottolfachaa jirtu rifeensi ishees halluu gara diimaatti dhiyaatu kan qabuu fi fuulduratti daawwitii keessatti of ilaalaa jirti. Isheenis uffata adii uffattee jirti.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota hedduu bakka tokkotti walitti qabamuun suuraa ka'aa jiranii fi warreen fuuldura jiran kun uffata aadaa uffatanii jiru. Namoonni hedduun duuba isaanii kan jiranii fi sagantaa cidhaa kan daawwataa jiru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa beeksisa waraqaa tokko irratti bahee waayee oomisha gogaa ofii ittiin bareechan tokko beeksisaa jirudha. Kunis barreeffama adii keelloo fi diimaadhaan kan barreeffamedha. Dubartiin sunis dibattee jirti.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota nyaata biqilaa irraa argaman keessaa tokko kan ta'e maangoo dha. Innis kan hin diimatin jiruu fi dheedhii kan ta'e ta'uu isaa fakkicha kan namatti mul'isuudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa gosa dhugaatii qaruuraa halluu gurraacha qabu keessa kaa'amee akkasumas qadaada diimaa fi maxxansa adii barreeffama amaariffaa waliin kan ofirraa qabudha. Kaartooniin dhugaatiin kun keessaa bahe bukkee jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura dhugaatii alooliiti. Dhugaatiin kun dhugaatii biiraa Anbassaa jedhamu yoo ta'u, suurri kun suura mana dhugaatitti ka'eedha. Dhugaatiin alkoolii biiraa dhugaatii sammuu namaa macheessa keessaa tokko.

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo gabaa gosoota kuduraalee fi muduraaleen kanneen akka kaarootii, loomii, qullubbii diimaa, moosee, qaaraa, timaatima fi kanneen biroo itti gurguramudha. Kunneen hundi isaanii akka galtee nyaatatti fayyadu.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii buddeen tolchaa jirtudha. Buddeen gosa nyaataa biyya teenya Itiyoophiyaa keessatti namoota baayyeedhan nyaatamudha. Buddeen kan inni irraa qophaa'u yeroo baayyee xaafii fi qamadii irraati.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura maxxansa fuula teleevizyiniiti. Televizyiniin kun kan teleevizyinii biyyaalessaa biyya keenyaa yoo ta'u, maqaan isaa Teleevizyinii Itoophiyaa jedhama. Teleevizyiniin kun, odeeffannoowwan mootummaa faana walqabatan gabaasuu fi marii gochuun beekama.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota iddoo tokkotti walitti qabamanii tapha wahi ilaala kan jiran yommuu ta'u, Alaaba Itoophiyaa harkatti qabatanii taa'aafi deggaraa kan jiran ta'uu isaani haalan kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kanarratti kan argamanu maanguddo yookan haadha tokkoo fi dargaggeessa tokko uffannaa aadaa walayitaatiin faayamanii yookiin immoo miidhagani jiru. Haalli uffanna isaani aadaa dhuudhaa seena haala jiruu fi jireenya uummata walayita ni ibsa.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa garee namoota bakka daawwatan kan turistoota jedhaman yeroo isaan bosona guddaa tokko keessa daandii qabatanii adeeman agarra. Isaanis meeshaalee bakka sanatti isaan barbaachisu maraa korojoo isaaniitti qabataniiru.

Suuraa kana irratti kan argamu uummatni sadarkaafi umurii garaa garaa irra jiran uffata wal fakkaatu kan irra keessaan magariisa ifaa ta'eefi jalaan immoo gurraacha ta'e uffatanii dorgommii ispoortii fiigicha irratti hirmaachuuf dirree irratti walitti qabamaniidha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa meeshaalee sibiila irraa hojjetaman, kan nyaata irratti bilcheessuu dandeenyu, kan bunaa fi akaayii irratti akaawuu dandeenyudha. Dabalataan, midhaan qulleessuuf kan fayyadu gingilchaanis ni jira.

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo gabaa midhaani fi galtee nyaataa garaa garaa gurguramuf qophaa'ee jiru kanneen akka misira, qamadii, abasuuda gurraacha, jinjibila fi kanneen birootu jira. Namni gurguru dhaabbatee jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaalee miidhaginaa kan gurratti godhaman lootii jedhamudha. Kunis gubbaatti sibiila kan ofirraa qabuu fi lamaan isaanii iyyuu waan rarra'an sadii sadii ofirraa qabudha. Innis jalatti waan calaqqisu qaba.

Suuraan Kun, suuraa uummata keenya, uummata naannoo walloo yeroo isaan meeshaa lolaa qawwee isaanii qabatanii, uffata aadaa isaanii miidhagaa sanaan faayamanii jiran yoo ta'u, uummatni walloo gootummaa isaaniin baayyee beekamoodha.

Suuraa kana irratti kan agarru meeshaa buna ittiin danfisan jabanaa jedhamu, meeshaa buna ittiin dhugaan, daabboo, sukkaara, margaa fi kanneen birootu jira. Bunni biyya keenya keessatti bal'inaan kan oomishamu dha.

Suuraan as irratti mul'atu kun magaalaa guddaa Itoophiyaa fi Oromiyaa kan taate suuraa magaalaa Finfinnee ti. Barreeffamni diimaan ' Itoophiyaa' jedhu suuraa kana irraa ifee mul'ata. Suuraan kun naannoo masaraa mootumaatti fudhatame.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa asxaa yoo ta'u, asxaan kunis gidduu isaa irratti Odaa kan qabudha. Akkasumas, Odaa kanatti karaa bitaa qamadii, karaa mirgaa immoo allaattiin marsanii argamu. Mataa Odaa kana irra immoo urjii arguu dandeenya.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa bakka bashannanaa kan bakki isaa baay'ee bareeduu fi nama hawwatu akkasumas halluu magariisa darbee darbee immoo cuquliisatti dhiyaatu qabudha. Moorichi keessa bakka nyaataa fi bishaan daakantu jira.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa nyaataati. Nyaanni kun ammoo nyaata aadaa biyya tokkooti. Nyaata baayyee namatti toluufi nyaachuun isaammoo nama gammachiisudha. Nyaanni kunis hojjatamee nyaatamuuf dhiyaatee jira.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii farda gulufsiisaa jirtudha. Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa halluun isaa adii fi qarqara isaa irraa halluu diimaa qabu kan uffatte yoo ta'u fardi immoo halluu diimaan faayamee jira.

Loogoon kun, loogoo kilaba kubbaa miilaa naannoo Oromiya kan keessaa kan abbaa Jimmaa abbaa jifaar jedhama. Loogoon kunis iddo bu'ee yookaan kan qaamni alaa tokko kilaba kana salphumatti ilaalee beekuu yookaan immoo ittiin barudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii argaman yoo ta'u namoonni kun ammoo namoota amantaa ortodoksi hordofan yoo ta'an fuuldura irratti kan argaman immoo namoota abboota amantaa ta'an yoo ta'an qeesota jedhamu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura nama meeshaa muuziqaa fayyadamuun sirbaa jiru tokkoodha. Namni kun meeshaa muuziqaa kiraara koordii jedhamu kan taphachaa jiru yoo ta'u, namni kun uffata guutuu uffatee mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii konkolaataa bifaan diimaa ta'e yammuu ta'u; innis naannoo manaa dhaabbachaa kan jiruu fi mooraa manaa cina dhaabbachaa akka jiru fakkii namatti agarsiisuu yookiin immoo mul'isuu dha.

suuraa kana irratti kan agarru weellisaa oromoo weellisaa jirudha. Uffanni weellisaan kun uffate uffata aadaa ummata oromoo yoo ta'u halluun isaa adii akkasumas diimaa of keessatti qabatee jira. Uffata baayyee bareeduudha.

Suuraa kana irratti wanti argamu suuraa mana qulqullinni keessa isaa akkaan eegamee dha. Mana kana keessas teessoon taa'umsaaf mijataa ta'e tokko ni mul'ata. Minjaala, burcuqqoo, waraqaa fi kanneen biroonis ni mul'atu.

Suuraa kana irratti kan argamu namoota sadii suuraa ka'aa jiraniidha. Dhiiraafi dubartiin uffata aadaa uffatanii jiru. Daa'imni xiqqoon immoo uffata adii uffattee gidduu isaanii teessee jirti. Inni dhiiraa uffata adiifi gaabii uffatee jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa shiboo halluun isaa gurraacha ta'ee fi dheeraa kan ta'e kan fuuldura isaa wanti saahinii guddaa fakkaatu tokko jiru kan sokkeettiiwwan chaarjarii fi bakka meeshaalee elektirooniksii itti guutanidha.

Suuraa kanarratti kan argamu kuduraa biyya keenya keessatti beekama ta'ee akkasumas ille baay'inaan nyaatama dinnicha diimaa jedhamuun beekamu yommuu ta'uu diinnichi diimaan dinnicha warra kaan faana walitti dabalamuun ittoo isa hojjechuun ni nyaatama.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo boca geengoo qabu ta'ee barreeffama afaan oromoon barreeffame kilabii kubbaa miilaa jimmaa abbaa jifaar kan jedhu of irraa kan qabudha. Loogoon kun halluu gosa diimaa fi kanneen biroo of irraa qaba.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura uwwisa kitaabaati. Kitaabni kun maqaan isaa Gola Iccitii kan jedhamu yoo ta'u, nama Obbo Boonaa Gammachuu Irreensoo jedhamuun qophaa'e. Kitaabni kun gartuu barreeffama walalootti ramadama.

Meeshaan kun, meeshaa ammayyaawaa nyaata ittiin dhiheessan yoo ta'u, bifa baayyee bareedaa fi hawwataa ta'e kan qabudha. Innis yeroo bayyee yeroo sagantaan eebbaa yookaan kan akka cidhaa fa'aa kan itti dhimma bahamudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura lafa ol ka'aa qarqaraa haraa jirr dha. Lafti kun lafa bakka gammoojji jiru yoo ta'u, biqiloonni gammoojjitti biqilanis ni mul'atu. Biqiloonni dheerina gaggabaaboo kan qabanii fi xixiqqoo kan qabaniidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaalee kanneen qubeessaa fakkaatan kan waan adii tokkorra dhabamanii jiranii fi mataan isaanii waan akka buruushii qabu isaanis kan halluu ittiin dibuuf nu gargaaranidha.

Suurri kun, suuraa daree barnootaa akkaan baayyee bareedaa fi miidhagaa ta'ee kan arginudha. Dareewwan akkasii Kun sadarkaa dhaabbilee barnoota olaanoo fa'aa keessatti ulaagaa isaanii eeggatanii kanneen ijaaramanidha. Ani daree barnootaa kana baayyeen jaalladhe.

Suuraa kana irratti kan argamu kophee dhiiraati. Kophee miila lamaanuu kan bifni isaa gurraacha ta'etu argama. Aasxaan 'Adudas' jedhu kophee kana irratti hojjetamee jira. Kophicha karaa duubaatiin immoo abaaboo magariisatu mul'ata.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nama fiigicha irra jiru kan atileetii ta'ee fi harka bal'isee fiigaa jiru akkasumas ilkaaniin seeqaa jirudha. Dirree fiigichaan ala namoota hedduu kumaataman lakkaa'aman akka daawwataatti jiru.

Fakkii kana irratti kan argaman loon warra adii yammuu ta'an; isaannis hedduminaan mooraa tokko keessaa kan argamanii fi aannan hedduminan warreen kennan keessa warra tokkoo dha. Fakkiin kunis isa nutti mul'isa.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nama baadiyyaa keessaa sangoota fayyadamuudhaan qotaa jiruudha. Innis kofoo diimaa uffatee gubbaatti kanateeraa adii fi harkatti qaccee qabatee sangoota oofaa jira. Innis mana duuba qotaa jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa siree guddaa mana tokko keessa kaa'amee jiruu fi kan firaashiin isaa irra kaa'amee jirudha. Sireen kunis mataa gubbaatti boca geengoo fakkaatuu fi ol dheeraa ta'edha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa asheetii boqqolloo kan waadamee bilchaateerudha. Boqqolloon kun kan abiddaan bilchaatee gurgurtaaf qophaa'ee jiru fakkaata. Boqqolloon hin bilchaatiin achi keessa hin jiru.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu faayaa miidhaginaa gurrafi morma dubaraa rifeensa mataa ishee waliin kan nutti agarsiisudha. Akkanumallee gurra faayaa miidhaginaa baatee taa'uufi kirrii ta'e morma irratti kan argmudha.

Suuraan as irratti argaa jirru kun kuduraalee fi muduraalee gurgurtaaf gabaatti dhiyeeffamanii dha. Muuzii, Maangoo, paappayaa, Abokaadoo, Burtukaana, loomii fi kuduraalee fi muduraaleen kanneen kana fakkaatan suuraa kana irratti ni mul'atu.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota uffata aadaa saba oromoo uffatanii tarree galanii sirbaa jiranidha. Hundi isaanii uffata halluu adii gosa tokkoo uffatanii kan jiran yoo ta'u bokkuu harka isaanitti qabatanii jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura asxaa dhaababata tokkooti. Asxaan kun dudduuba adii irratti kan hojjatame yoo ta'u, haalluuwwan kan akka :adii ,diimaa, keelloo fi gurraacha irraa hojjatame. Asxaan kun, kan dhaabbbata weeyiboo jedhamuuti.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa konkolaattota manaa garaagaraa bakka tokko mooraa tokko keessa dhaabamanii argaman yoo ta'an isaan keessaa tokko wanta halluu adii uffataa fi ababaa halluu adii ofirraa qabu agarsiisa.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa ijoollee xixiqqoo afur kan waliin dhaabbatanii jiranidha. Ijoolleen kun haalli ittiin rifeensa qabatan aadaa karrayyuu waliin wal fakkaata. Isaanis guddaa kaasee haga xiqqaatti waliin jiru.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa mana murtii aadaa naannolee Itoophiyaa keessatti argaman keessaa tokko kan ta'e, mana murtii aadaa naannoo Oromiyaati. Manni murtii kun alaabaa naannoo Oromiyaa ofirraa qaba.

Barreeffamni afaan Ingiliffaan barreeffamee jiru kun afaan Oromootiin maal jechuudha? Mallattoon bira jiru hoo maal bakka bu'a? Maaliif namoonni yeroo eebba isaaniitti kuffiyyaa gurraacha godhatu? Waanti uffatni gurraachi ibsu ni jiraa?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa hidha guddicha Itoophiyaa Abbaay kan yeroo inni osoo ijaaramee hin eebbifamiin dura suuraan isaa fudhatamedha. Innis karaawwan lama bishaan kan gadi dhiisuu fi isaan lamaanuu elektiriikii maddisiisu.

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa barjaa kan pilaastika irraa tolfame karaa lamaaniin sibiila lafa qofforame keessa gadi dhaabbatee jirudha. Barreeffamni achirra jirus kan afaan oromoo fi amaariffaan barreeffamee jirudha.

Suuraa kana irratti kan argamu bakka daldalaa namoonni itti wantoota addaa addaa gurguraa jiraniidha. Kunis dubartoonni baayyinaan bakka tokkotti heddumatanii bittaa fi gurgurtaa kan waliin raawwachaa jiran fakkii nutti agarsiisuudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama siidaan isaa tolfamee nama taa'u fakkaatuu fi siidaan odaas kan tolfamee fi isuma jala namtichi kun kan taa'aa jirudha. Namni siidaa odaa kanaa jala taa'aa jirus ulee harkatti qabatee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa konkolaataa namoota geejjibsiiftu yammuu ta'u; kunis yeroo konkolaatichi adeemaa jiruu fi gargaaraan konkolaachisaa sanaas morma isaa konkolaaticha keessaa ala baafachuun deemaa akka jiru fakkii agarsiisuu dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa wal tajjii mana tokko keessatti muka xaawulaadhaan hojjatame kan baay'ee nama hawwatuu fi isaa olitti barreeffama halluu warqee qabu kan kabaja eebbaa kabajuuf maxxanfamedha.

Suuraa kana irratti kana agarru kitaaba afaan oromoo mata duree isaa jaalala mootii jedhudha. Namni kitaaba kana afaan oromootti hiike maqaan isaa Dureessaa Olqabaa jedhama. Kitaaba baayyee jaalatamaa ta'e dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa barreeffamoota adda addaa kan halluun isaanii diimaa fi gurraacha ta'ee fi gara gubbaatti immoo halluun alaabaa Itoophiyaa boca rog-sadee ta'een barreeffama afaan amaariffaan barraayee kan jirudha.

Wanti suuraa kana irratti argamu meeshaa yeroo baayyee suuraan keessa taa'uun mana keessa ol kaa'udha. Innis yeroo baayyee maatiiwwan mana keesaatti suuraa isaanii fi kan ijoollee isaanii keessa kaa'uu mana keessa ol kaayanidha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota lama uffata aadaa Iluun faayamani kan jiran yommuu ta'u, namoonni kuns dhiiraaf dubara ta'uu haalan kan nutti agarsiisufi wal qabatani daandii irra adeemanidha.

Kopheen kan dubarootaa yookaan kan dhiiraa ta'uu danda'a. Kopheen dubartootaa kan yeroo ammaa sagantaawwan adda addaa irratti yeroo hirmaatan kan hidhatan kophee koomeen isaa ol dheeraa ta'edha. Kopheen miila dheeraa akkamiin hojjatama?

Suuraa kana irratti kan argamu barattoota dhaabbata barnoota olaanoo irraa eebbifamaa jiraniidha. Barattoonni kunneen muummee garaa garaa irraa walitti qabamanii, uffata eebbaaf ta'u kan bifa gurraachaafi adii qabu uffatanii galma keessatti walitti qabamanii jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura maxxansa mana daabboon itti gurguramuuti. Manni kun mana daabboo Eeseeq kan jedhamu yoo ta'u, manni daabboo kun keenyaan isaa haalluu magariisa dibamee mul'achaa jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota konkolaataa irraa bu'anii duukaa adeemaa jiranidha. Namoonni kun bakka daandii konkolaataa hin taane lafa hin mijanne bira gaafa gahan bu'anii booddee itti deebi'uuf lafaa adeemaa jiru.

Maatii tokko keessa haadha, abbaa fi ijoollee dubaraa akkasumas dhiirotatu jiru. Yeroo maatiin tokko bakka tokkotti suuraa waliin ka'an yaadannoof fayyada. Tokkoon tokkoo miseensa maatii gahee qabu. Gaheen ijoollee maatii keessatti maalidhaa?

Suuraan as irratti mul'atu kun suuraa asxaa Yuunivarsiitii Finfinnee ti. Yuunivarsiitiin Finfinnee magaalaa guddittii Itoophiyaa fi Oromiyaa ,Finfinneetti, kan argamu yoo ta'u sadarkaa biyyattiitti yuunivarsiitii isa guddaa fi isa hangafa dha

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartoota sadii kanneen uffata halluu adii, gurraachaa fi morma isaanii irratti akkasuma mataa isaanii irratti godhatanidha. Duuba isaanii immoo namoota hedduu ayyaana irreechaa kabajuuf adeemaa jiranidha.

Wanti suuraa kana gubbaa irratti argaa jirru kun jedala diimaa jedhama. Isaanis baayyinaan naannoo gaarreen Baaleettidha kan isaan argaman. Fakkii kana irratti immo bakka tokkotti yeroo isaan walitti qabamanii jirantu mullata.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura nyaata garaa garaa fi dhugaatiiti. Nyaanni kun kan akka:buddeenaa ,foon daabboo fi kanneen biroo yoo ta'an, dhugaatiin as irratti mul'atu kun immoo daadhii jedhamuun baakama.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota daandii makiinaa qarqara adeemaa jiran kanneen meeshaalee garaagaraa daandii irra adeemuun suuqii osoo hin kireeffatiin bakkuma arganitti mi'a isaanii gurgurataa jiranidha. Isaanis namoota hedduudha.

Suuraan asirraa argaa jirru kun bakka bittaaf gurgurtaa yeroo tahu bakka kanattis waantotni akka shunkurtaa, timaatimaa, dinnichaa fi kan kana fakkaatan baayeen ni argamu. Waantotni kunneenis nyaataaf kan oolani fi jireenya dhala namaaf faayidaa guddaa kan qabanidha.

Daraaraan kan yeroo Birraa biqiloota addaa addaa irratti argaman yammuu tahu; kunis biqilaa keelloo jedhamu irratti kan bahee dha. Daraaraan ku miidhagina wanta tokkoo dabaluu keessatti gahee akkamii akka qabu beektaa?

Suuraa kana irratti kan argamu kutaa manaa bifa ammayyaatiin ijaarame ta'ee, kuusaa gaasii bifa diimaa qabu kan keenyan irratti fannifamee jirutu mul'ata. Balbalaafi foddaan manichaa sibiilaafi daawwitii irraa kan hojjetameedha.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartoota baayyee uffata aadaa ummata oromoo uffatanii marga jiidhaa qabatanii waliin dhaabbatanii jiranidha. Margi isaan qabatan abaaboo halluu keelloo of keessaa qaba. Uffanni isaan uffatan halluu alaabaa abba Gadaa of irraa qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu shamara uffata aadaa bifaan adii ta'ee uffachuun dhaabbttee suuraa ka'aa jirtuu dha. isheenis bifaan diimtuu kan taatee fi uffanni isheen uffattee jirtus adii akka ta'e fakkii agarsiisuu dha.

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun meeshaa mana keessaa tokko ta'ee kan halluu adii qabu akkasumas lafa mana keessa kaa'amee jirudha. Kunis yeroo baay'ee bakka nyaata akkasumas mi'oota biroo keessa kaa'uu dandeenyudha.

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun dubartii mana nyaatni qophaa'u keessatti gosa nyaataa biyya keenyatti baay'ee beekamaa ta'e kan buddeena jedhamu tolchaa jirtudha. Buddeenni kun halluu gara adii kan qabuu fi baay'ee lallaafaadha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; taa'umsa hirkoo qabachuun beekamu yommuu ta'u, itti hirkachuuf akka namatti tolutti kan hojjetamefi teessumichi faayamee kan qopha'eru ta'u isaa haalan kan nutti Agarsiisudha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii namoota uffata amantii uffatanii hiriiraan yookiin immoo tooraan ya'aa akka jiran fakkii namatti agarsiisu tahuu isaa fakkii irraa hubannuu dha. Uffata isaanii irras mallattoon fannoo irra kan jiruu dha.

Suuraa kana irratti kan argamu suuraa dhugaatii aadaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e daadhii jedhamuun beekamudha. Daadhiin kunis qodaa ittiin namaaf dhiyeeffamu birillee jedhamuun kan hawaasaa biratti beekamutti dhugaatiif dhiyaatee argama.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa namoota addunyaa irratti barnootaan dhiibbaa gaarii qabanidha. Asiyyaa Keelifaa lammii biyya Itoophiyaa kan taate akka fakkeenyaatti Ambaasaddara boyyoota addunyaa kana irraati.

Suuraa kana irratti kana agarru dubartii buna danfisaa jirtudha. Dubartiin buna danfisaa jirtu qalama qubaa halluu diimaa qabu dibattee jirti. Cinaa ishee meeshaan buna itti danfisan kana biyyee suphee irraa hojjetame jabanaan jira.

Suuraa kana irratti kan agarru mucaa taa'ee aannan sa'aa elmaa jirudha. Iddoo inni taa'ee elmaa jiru lafa diriiraa margaan uwwifamee jiru yoo ta'u duuba mucaa dubartiin takka dhaabbattee kan jirtudha.

Suuraan as irratti argaa jirru kun gosoota midhaanii keessaa tokko kan ta'e mishingaa dha. Mishingaan kunis yeroo inni daraaree sirriitti bilchaataa jiruu dha. Mishingaan gosoota nyaataa fi akka madda galiitti fayyada.

Suuraan armaan olii kan inni qabu suuraa fuduraa fi muduraa suuper maarketii tokko keessatti argaman, kanneen akka timaatimii, muuzii, qullubbii diimaa, qullubbii adii, burtukaanaa, dabaaqulaa fi kanneen biroos kan of keessatti haammatudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa lafa baay'ee bal'aa kan margaan guutame garuu sababa waqtiin isaa gogaa ta'eef margi isaas gogee jirudha. Lafti kun darbee darbee dhagaa kan of keessaa qabuu fi allaattiin tokkos achirra adeemaa jirti.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa bakka ispoortii itti hojjatan istaadiyeemii bal'aa kan namaan guutamee fi gidduun isaa dirree kubbaa miilaa halluu magariisa qabuu fi alli isaa halluu diimaa qabu akkasuma sararoota adii hedduu qabu.

Suuraa kana irratti kan agarru bishaan ciisaa biqiltootan marfamee jirudha. Bishaan kun halluun isaa qulqulluu akka hin taane ni agarsiisa. Iddoon akkanaa yeroo baayyee bakka namoonni itti bashannananii fi haara itti galfatanidha.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa meettoo jedhudha. Qola kitaaba kanaa irra mata dureen ala barreeffama hidda latinsa meettaa fi seenaa gootota oromoo jedhu of irraa qaba.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa saawwan hedduu kan mana tokko keessatti hidhamanii waliin sooramaa jiranidha. Saawwan kunis mana kophaatti isaaniif ijaarame keessa kan kaayyoo aannaniif bitamii fi bifa buburree qabanidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota dhiiraa kanneen uffata aadaa isaanii uffatanii jiran akkasumas meeshaalee aadaa naannoo isaanii fayyadamuun yeroo ayyaana kabajataa jiranidha. Harka isaaniitti tokko tokkoon ulee qabataniiru.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kuni immoo suuraa sangaa hongeedhaan miidhamee baay'ee huuqqateeru yoo ta'u, naannoo isaatti nama uffata adii qeenxee uffatee jiruu fi muka hongeedhaan gogee jiru, baala kan hin qabne argina.

Fakkii olii kana irraa kan argamu Harree gaarii harkisuun bishaan guuraa jirtuudha. Gaarii kana irras namoonni lama kan argaman yammuu ta'u; cina gaarii konkolaataan baasii akka jiruu fi gaariin kunis imala yookiin geejjiba irra akka jirtu kan mul'isuudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura nama sirbaa jiru tokkoodha. Namni kun uffata aadaa oromoo haalluuwwan gurraacha ,diimaa fi adii qabu kan uffatee jiru yoo ta'u kana malees namni kun shimalaa fi gaachana harkatti qabatee jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa kompiitaroota hedduu kanneen shiboowwan hedduudhaan wal qabatanii fi odeeffannoo akkasumas daataa bakka tokkoo gara bakka biraatti dabarsuuf ooludha. Shiboowwan kunis halluu keeloo fi cuquliisa qabu.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa manneen lama kanneen wal cinaa ijaaramanii jiranii fi dheerina guddaa qaban ta'ee gidduun isaa boqqoolloo kan faca'e agarra. Manni kunis mana barumsaa yoo ta'u, halluu keelloo qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu dargaggoota waliin tahuun uffata aadaa uffatanii walii shubbisaa kan jiran fakkii namatti agarsiisuu dha. Uffanni isaaniis halluu diimaa fi adii of irraa akka qabu kan agarsiisuu dha.

Suuraa kana irratti kana agarru dubartii uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee dhaabbattee jirtudha. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu magariisa ta'ee gidduu isaa irraa halluu kanneen akka diimaa, gurraacha fi adii qaba.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana bareedaa keessi isaa meeshaalee aadaa kan akka gundoo fi halluuwwan garaagaraa qabanii barcuma irratti tolfamaniin kan bareedan teessoowwan adda addaatu jiru. Biqiloonni hedduunis achi keessa jiru.

Suuraa kanarratti kan argamu suuraa teessoo yommuu ta'u teessoon Kuni meeshawwan garaa garaa irra kaahuf akkasumas illee nyaata irra kawwatani irratti nyaachuf kan fayyadu yommuu ta'u muka irra kan hojjetamudha

Fakii kana irratti kan argamtu kun dubartii biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee beekkamtuu fi cimtuu taate kantibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee jedhamti. Kaantibaan Adaanach yeroo ammaa kana magaalaa finfinnee karaa aja'ibsiisaa ta'een bulchaa kan jirtuu fi jijjirrama guddaa kan fiddedha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa dubartoota lama kanneen mana ijaaramaa jiru fuulduraa ba'aa baataa jiranidha. Fuuldura manichaa bilookkeettiin tuulamee kan jiruu fi isaanis hojii humnaa bilookkeetti kana baachuun of jiraachisu.

Suuraa kanarratti kan argamu dargaggeessa fi dargaggeettiii uffannaa aadaatiin faayamanii yookan imma babbaredani jiran yommuu ta'u haallii uffanna isaani yookiin immoo uffatni isaanii aadaa duudhaa fi akkata bulmaata uummata naannoo sana ibsuu ni dandaha.

Suuraa kana irratti kan agarru mana kitaabaa kitaabolee gosa garaa garaa heddu qabatee jiru dha. Kitaaboleen kunneen halluu akka diimaa cuquliisa, keelloo, magariisa, gurraachaa fi kanneen biroo of irraa qabu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota yookaan hiriyoota dhiiraa kan bakka tokko taa'anii waliin taphataa fi waliin nyaataa jiranidha. Namoonni mana kana keessa jiran uffata aadaa uffatanii hiriyaa isaanii gurshuuf itti hiixataa jiru.

Meeshaaleen mana kana keessaa kompiitaroota hedduu kanneen keessa jiranii fi kan giraafiiwwan yaaliiwwan adda addaa irraa argaman irratti agarsiifamanidha. Meeshaaleen mana kana keessatti argaman maaliif fayyadu? Akkasumas kan yaalii maalii itti hojjannudha?

suuraa kanarraa kan agarru suuraa loogoo kan halluun isaa keelloo ta'ee fi gidduutti fakkiiwwan qamadii maramee jiru akkasumas muka wayii qabanii fi gidduu kanaatti odaan halluu magariisa qabu kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa naannoo lafa bu'aa bahii hedduu of keessaa qabuu kan iddoon tokko lafa baay'ee ol ka'aa iddoon biraa immoo gadi bu'aa akkasuma lafichis biqiloota akkasumas margaa fi dhagaa makaa kan qabudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa mi'oota manaa kanneen akka gundoo, masoobii fi mi'oota manaa hedduun ni mul'ata. Meeshaaleen kunneen mana kana keessatti baay'inaan waan kuufamaniif gurgurtaaf kanneen qophaa'anidha.

Suuraa kana irratti kan agarru loowwan heddu ta'aan lafa marga lalisaa fi mukkeen qabu keessa marga dheedaa jiranidha. Loon beelladoota manaa margaa fi biqiltoota biroo sooratan keessatti kan ramadamanii dha

Suuraan kun mana miidhaginaa dubartootaa yeroo garaagaraa kan sassaabame kan agarsiisuu fi addatti immoo kan oromoo haala ittiin shurrubbaan hojjatamu bakka bu'a. Namoonni shurrubbaa hojjatachuu fedhanis bifa kana keessaa kan itti tole filatu.

Suuraa kana irratti kan argamu gosa kuduraafi muduraa keessaa tokko yoo ta'u akka nyaataatti tajaajila. Maqaan isaa dinnicha jedhama. Ittoo ta'uufi bifa garaa garaatiin qophaa'ee kan nyaatamuu danda'uudha. Akkuma mul'atus gurgurtaaf akka ta'utti qophaa'ee mul'ata.

Suuraa kana irratti kan argamu simbira muka irraa taa'aa jirtu agarsiisa. Simbirri kunis halluu gosa afur kan qabduudha. Isaannis mataa ishee irraa halluu cuquliisa, gara ilkaan ishee immoo halluu diimaa fi morma ishee gubbaa immoo keelloodha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa meeshaalee mana keessaa kan aadaa fi mukarraa hojjatame kan namoonni durii itti fayyadamaa turanidha. Meeshaan kunis budduuqsituu ittoo kan harkaan muka soquudhaan hojjatamanidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa maxxansa pilaastikaa kan dallaa tokko irratti maxxanee jiruu fi halluu adii, magariisa akkasumas dubartii achirraa qaama ishee dhiqataa jirtu agarsiisa. Kunis barreeffama shaaworiin jiraachuu agarsiisudha.

Jaarsolii afur kan dubartii tokko dhaggeeffatan suuraa kana irratti ni argamu. Dubartittiin kan siinqee qabattee uumaa kadhachaa jirtu yommuu ta'u, abbootiin immoo jalaa qabuun sirnaa waaqeffannichaa keessatti hirmaachaa jiraachuu isaanii ibsa.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa barjaa kan sibiila ol dhaabbatee fi damee qabu irratti warqaa baatee maxxanfamee namoota kallatti agarsiisudha. Innis kan daandii namootaa irra dhaabbatee fi loogoo baankii awaash kan qabudha.

Ampuuliin ifa namaa kennuuf kan namni itti fayyadamu yammuu tahu; nama lammii biyya Ameerikaan kan kalaqamee dha. Innis dukkana ibsuuf kan namni itti tajaajilamuu dha. Faayidaan isaa hoo maal akka tahe beektaa?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa qubee yoo ta'u suurri qubee kunis qubee laatin "t" yoo ta'u qubeen kunis qubee xiqqaa taati. Qubeen kun halluu adiin jira.

Suuraan kun kan mul'isu suuraa adeemsa jijjiirama alaabaa Itoophiyaa mul'isuu dha. Alaabaan Itoophiyaa bara Mootii Yohaannis irraa kaasee kan jijjiramaa as ga'e yoo ta'u garuu wanti nama dhibu halluun isaa takkumaayyuu jijjiiramee hin beeku.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura mucaa daa'ima xiqqoo tokkoodha. Daaa'imni xiqqoon kun riffensa isaa bifa gaammee jedhamuun rifeensa fuuldura irratti hambisuun kan sirreeffate yoo ta'u, mucaan kun daa'ima baadiyyaati. Bakka kanatti biqiloonni magariisnis ni mul'atu.

Fakkii kana irraa kan mul'atu wantoota sadii dha. Isaannis Godina Harargee Bahaa kan Bahaa Oromiyaatti argamtuu, kominikeeshinii aanaa Jaarsoo fi kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatu fakkii kanarratti ibsamee kan jiru ta'uu agarsiisa.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa qeerroo fi qarree uummata Oromoo, hiriira nagaa bahuun tokkummaa fi eenyummaa isaanii ibsaa jiraniiti. Namoonni kun barreeffama Tokkummaan keenya Humna Keenya jedhu baatanii jiru.

Suuraa kana irratti kan mul'atu namoota taa'anii buna wajjin dhugaa jiraniidha. Namoonni kunneen suufii uffatanii walitti garagalanii taa'anii kan jiran yoo ta'u, inni tokko lammii adiidha. Harka isaaniitti buna baatanii jiru. Dubartoonni buna gurguranis ni mul'atu.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa gosa nyaataa buddeena jedhamu kan tirii tokko irratti diriiree jiruu fi naannoo isaa gosoota ittoowwan adda addaa hedduun irra guutamanii jiranidha. Nyaatni kunis kan kan nyaatamuuf qophaa'edha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa wanta halluu diimaa qabu kan abidda barbada boba'aa jiru fakkaatuu fi naannoon isaa dukkana qabu fakkaatu garuu qola kitaabaa ta'edha. Gubbaa isaatti amaariffaan kan barreeffamedha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisu suuraa sansala cimaa fi ujummoo bishaaniiti. Sansalannii yookiin fuuncaan kun hidha bishaaniif gumaacha cimaa kan qabu, dabalataan gaasii dhangala'aa ujummoo hidhuuf kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan agarru lafa biqiltoota magariisaan uwwifamee jirudha. Laftii kun marga lalisaa fi mukkeen biroo of keessaa qaba. Biqiltoonni jijjiirama qilleensaa to'achuu keessatti gahee olaanaa kan qabani dha

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura mana foonii fi mana dhugaatii aleeks jedhamuuti. Mana foonii kana keessa, namoonni foon muranii gurguranii fi mana dhugaatichaa keessa hojjatan sadi ni mul'atu. Balbala mana foonii fi dhugaatii kana irra teessoowwan pilaastikaa ni mul'atu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa biqilaa muuziiwwan hedduu naannoo tokkotti oomishamaa jiranii fi lafa baay'ee bal'aa ta'e qabatanii jiranidha. Naannoon biqilaan kun jiru bakka baay'ee biqilootaaf mijataa fi magariisadha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa sibiila irraa kan hojjatamee fi muka jallaa kan lakkoofsa torba fakkaatu kan lamaan isaanii walitti galuun qottoo jedhamanidha. Kunis mukkeen ittiin kutuu fi waa ittiin soquuf oola.

Suuraan armaan olii kan inni nutti mul'isu hojjettoota daandii irraa yoo ta'u, uffata daandii uffatanii kophee ol dheeraa kaawwatanii, mataa isaaniitti uffata aduu ittisu uffatanii lafa kan qoffora jiran nutti argisiisudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura namoota bakka abaaboo ta'anii jiraniidha. Abaaboon kun abaaboo uumamaa osoo hin taane pilaastika irraa kan hojjatame yoo ta'u, haalluuwwan gosa garaa garaa kan akka :keelloo, diimaa ,adii fi kanneen biroo qabu.

Suuraa kanarratti kan argamu hoggantoota biyyaa keenya itoophiyaa fi ministeera muummee itoophiya yeroo ammaa doktar abiy ahimad idha . Hoggantoonni kunneen hojii adda addaa qindeessun biyya keenya ni tajaajilu akkasumas biyya keenyaf hojjetu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa loogoo dhaabbata warshaa qorqoorroo oomishu kan damee magaalaa hoolataatti argamuuti. Innis loogoo isaa halluu magariisaa fi halluu adii waliin makuun akkasumas jalatti barreeffama qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa oddoo yookaan mooraa baadiyyaati. Lafa kanarratti wanti nuti argaa jirru kunii muka akkasumas muka kana cinaatti loowwan illee argaa jirra.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kitaaba barnootaa barataati. Kitaabonni kun gosa garaa garaa yoo ta'an kan akka fiiziksii, kemistirii, baayoloojii, herreega fi lammummaa fi amala gaarii faa ni mul'atu. kitaabonni kun uwwisa kitaabaa bareedaa qabu.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa konkolaataa gurraacha daandii irra deemaa jirudha. Konkolaataan kun kan nama dhuunfaa ta'ee, duuba konkolaattota biroo adeemaa jira. Kan inni adeemaa jirus magaalaa Finfinnee handhuura Itoophiyaati.

Meeshaan lakkoofsa agarsiiftuu televezyiinii fi siidii kan faarfannaa yookiin waa irratti kuufame keessa galfamu sun yeroo hedduu televezyiinii irratti waan mul'atu isatuu murteessa. Lakkoofsi achirraa sun waan televezyiinii irratti mul'atudha. Fayidaan siidii maalii?

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa oomisha warshaa kan ta'e simmintoon asirratti argamudha. Kunis warshaa keessaa kan bahee fi ijaarsa manneenii fi kanneen birootiif kan ooludha. Lafti isaa immoo lafa gogaadha.

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa manneen dallaan isaanii qorqoorroon ijaaramanii fi manneen jireenyaa hedduun keessa mooraa sanaa jiranidha. Dabalataan immoo isaa gaditti gamoo guddaan ijaarsarra jiru tokko ni mul'ata.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa barreeffama halluu adiidhaan barreeffame kan ergaa baga gammaddee dabarsuu fi halluun wanta inni irratti maxxanfamee immoo cuquliisaa fi sagantaa eebbaa kan fakkaatu akkasumas afuuffeewwan adii fi warqee fakkaatan qaba.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa mana jireenyaa aadaa kan citaa jedhamuu fi baadiyyaatti citaa, dhoqqee fi mukaarraa hojjatamudha. Manneen jireenya sadii kan jiranii fi gidduu manneen kanaa immoo meeshaalee hedduutu jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana baay'ee bareedaa halluun qorqoorroo isaa diimaa ta'ee fi jalli isaa adii ta'ee baay'ee dhiiratee ijaaramedha. Duuba isaas manneen biroo kan jiranii fi waajjiraalee ganda baadiyyaa mul'isa.

Nyaatni beekamaan yeroo ammaa kana namoonni hedduun nyaatan kan akka bargarii fi innis nyaataa fi mi'eessituuwwan gosa hedduu kan qabudha. Mi'eessituuwwan kana keessaa kaachaappiin isa tokkodha. Kaachaappiin maal irraa qophaa'a?

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa mallattoo Biiroo Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee yoo ta'u, Biiroon kun biiroo mataa isaa danda'e, kan manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman mara bulchudha.

Suuraan armaan olii kan inni nu hubachiisu saamunaa nam tolchee, kan dhangala'aa ta'e, uffata baay'ee kan qulqulleessuu danda'u maqaan isaa Jaargoo kan jedhamudha. Jaargoon uffata kan akka kutaa adii miicuu danda'a.

Suuraan kun suuraa mucaa dubaraa baadiyyaa kan rifeensa ishee harkaan ofirratti dhooftu ibsa. Mucattiin kun qottoo qabattee gara lagaa deemuuf kaatee osoo jirtuu daandiitti rifeensa ishee hiikkate dhahatti. Kun baay'inaan jireenya baadiyyaati.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa kopheewwan lama kan halluun isaanii diimaa ta'ee fi keessi isaa akkasumas sooliin isaa adii ta'ee fi hidhaan isaas diimaa ta'ee wal cinaa kaa'amanii jiranii agarra.

Suuraa kana irratti kan argamu bunni kan ittiin dhugamu meeshaa shinii jedhamuu dha. Innis hedduminaan tooraan naqamee kan jiru yammuu tahuu fi nadiinis mana keessaa aarfamaa akka jiru fakkii agarsiisuu dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura meeshaa qabeeti. Qabeen meeshaalee aadaa keessaa tokkoo fi buqqee irraa kan hojjatamu yoo ta'u, caaccuun haalluu gosa garaa kan akka :keelloo, gurraacha, adii ,diimaa, cuquliisaa fi kanneen biroo qaban itti maramanii jiru.

Uffanni kun, uffata baayyee miidhagaa, bif adii of keessaa qabu yoo ta'u, innis bifa gurgurtaaf mijatu yookaan immoo miiccamee yeroo jiru wayiiti kan arginu. Kan irratti hafame jirus waanta akka sibiilaa irratti qoorsuufis ta'ee gurguruuf mijataa ta'edha.

Suuraa kana irratti kan argamu hordoftoota amantaa Ortodoksiiti. Isaanis yeroo ayyaanaatti Taabota bobbaasanii, faarfattoonni meeshaalee faaruu garaa garaa qabatanii yeroo faarfatan, amantoonni immoo dhaabbatani yeroo hordofan ni mul'ata. Hundi isaanii uffata adiin faayamanii, gidduu isaanii hafatni diimaan hafamee argama.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa gosoota qalamaa gosoota lama kanneen gareen tokko gaggabaaboo fi lamaan isaa yeroo walirra taa'e hojjaan isaa kan isaan guddaa waliin wal qixa ta'anidha.

Fakkii kana irratti kan argamu hogganaa TPLF durii kan ture fi amma garicha waliin adda kan ba'e obbo Geetachoo Raddaa dha. Innis yeroo taa'ee miidiyaaf ibsaa kennaa jiru kan mul'isuu dha.

Kuduraa fi muduraa nyaataaf oolan gosa garaa garaa bakka tokkotti gurgurtaaf dhiyaatanii jiranidha. Nyaanni gosoota biqiltootaa kanneen irraa qophaa'u qaama keenya ijaaruu fi haaromsuu keessatti gahee akkamii qaba? Isaan kanas eessaa arganna?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota dhiiraa sadii kanneen waliin daandii adeemaa jiranidha. Isaanis uffata isaaniif ta'u uffatanii ulee qabatanii lafa onaa keessa qofaa isaanii lafa dheeraa adeemaa kan jiranidha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dubartii tokko bakka maatiin ishee fi ijoolleen ishee walitti qabamanitti fuuldura as baatee qodaa adii wanta tokko qabatee jiru yeroo isheen ol fuudhuuf yaaltudha.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee keessaa kanneen akka timaatima, zukunii, qaaraa, raafuu maramaa, qullubbii adii fi kanneen birooti. Gosootni kunneen hundi isaanii qaama namaaf baayyee barbaachisoodha.

Suuraan armaan olii kan 8nni nu hubachiiisuu danda'u yoo jiraate, mana bittaa fi gurgurtaa qorichoota adda addaati. Mana qorichoota kanaatti wantoonni dibata fuula keenyaa fi dhaqna kèenyaa ta'anis ni argamu.

Suuraa armaan olii irraa waanti barachuun danda'amu suuraa meeshaa suphee irraa hojjetameeru kan maqaan isaa jabanaa jedhamu dha. Jabanaan kun bifa gurraacha kan qabu, mana minjaala laaastikii irraa hojjetameeru keessa kan jirudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota lama kan af-gaaffii waliif gochaa jiran jechuun inni tokko gaafataa yoo ta'u, isheen dubaraa immoo qaama miidhamtuu waan taateef teessuma isheerra teessee gaaffii deebisaa jirti.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu namoota baay'atani Karaa Irra deemaa jiran kan mul'isu yommuu ta'u, isaanis imala isaani gara fuulduraatti deemaa sochii agarsiisaa kan imalarra jiran kan mul'atudha.

Sireen meeshaa manaa kan irra ciisuuf itti gargaaramnu akkasumas wantoota adda addaa akka mukaa, sibiilaa fi walitti makaa isaaniin hojjatama. Isaan booddee firaashiin irra hafama. Naannoo keetti sireen maalirraa hojjatama?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana meeshaan gara garaa itti gurguramu yoo ta'u mana kana keessa wantoota gara garaatu jira . Isaanis kanneen akka barbaree , akaawwiifi wantoota biroodha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kopheeti. Kopheen cimdii tokkoo kun pilaastika irra kan hojjataman yoo ta'u, haalluu gurraacha kan qabuudha. Kopheen kun miila guutuu kan hin dhoksine yoo ta'u, uraawwan kan qabaniidha

Suuraan armaan olii kun kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa beeksisa waraqaa guddaa irratti maxxanfamee juruuti. Beeksisni kunis kan inni jedhu Gurgurtaa meeshaalee barreeffamaa fi Qulqullinaa Galaanaa kan jedhu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu mana citaa yammuu ta'u; innis cinaa isaa bosonni kan argamuu fi mukeen gurguddoonis naannoo mana kanaatti kan argamanii dha. Dabalataan namni tokkos mana citaa kana dura dhaabbachaa jira.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa gosa simbiraa tokko kan muka gogaa irra teessee jirtu kan halluun ishee buburree ta'ee fi gara gubbaatti immoo halluu daalachaa fi gurraacha mataarraa qabdu taatee afaanitti ilmaan isheef waan laattu baatteetti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartii baadiyyaa kan uffata gosa adda addaa uffattee jirtudha . Isheenis shaarbii mataatti haguuggattee, mudhii ishee harkaan qabattee morma isheetti immoo callee halluun isaa adii ta'edha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura bakka konkollaattonni balfa qulqulleessan dhaabatanii jiranii dha. Bakka kanatti konkolaattonn balfa fe'anii jiran umurii dheeraa qaban kan jiran yoo ta'u, mucaan umurii ijoollumaa qabu tokkos, konkolaataa meeshaalee naannotti argaman irraa hojjataman dhiibaa jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa laappitooppii tokkoo fi maashinii qarshii kaardii "ATM" dhaan keessaa baasuudhaaf kan fayyadu akkasumas maashina xiqqaa ittiin kaardii ittiin qarshii baafatan ittiin hojjachuu isaa mirkaneeffachuuf nu fayyadudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa saamunaa qola keessatti waan saamsame fakkaatuu fi qolli isaa halluu diimaa, adii fi kanneen biroo qabudha. Karaa biraa immoo saamunaan kun mana keessa walirra tuulamee jira.

Suuraa kanarratti kan argamu bakka waan garaa garaatiin bareedee yookaan immoo miodhagee jiru yommuu ta'u bakkinkuun waantota garaa garaa suupermaarkeetiiti bitama fayyadamuudhaan iddo kana bareechanii yookaan immoo miidhagsaniitu nutyi mul'ata.

Suuraa kana irratti kan agarru meeshaa nyaata itti bilcheessan kan biyyee suphee irraa hojjetamedha. Meeshaan biyyee suphee irraa hojjetame kun halluu magaalaa fi gurraacha wal makaa kan of irraa qabudha.

Suuraa kana irratti kan agarru xiyyaara Itiyoophiyaa balali'aa jirudha. Xiyyaarri kun barreeffama Itiyoophiyaa jedhu kan of irraa qabu yoo ta'u duuba isaatii immoo halluu alaabaa Itiyoophiyaa kan ta'e qabatee jira.

suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama dhiiraa tokko kan siyaasa xiinxaluun beekamuu fi diyaaspooraa ta'e obbo Lidatuu jedhamuun beekamudha. Namni kun shaamizii magaala uffatee harka isaa lamaan waliin tuqsiisee taa'eera.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kitaabaati. Kitaabni kun kitaaba mata dureen isaa symposium jedhu yoo ta'u kitaabni kun kan inni ittiin barreefame nama Asaffaa Tarreessaa jedhamuuni.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana baay'ee bal'aa ta'ee fi keessi isaa halluu adii dibamee jirudha. Keessa manichaa immoo teessoowwan hirkoo qaban kan walitti garagalanii jiran akkasumas namaaf irra taa'aniif qophaa'edha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii mana citaa yammuu ta'u; innis kan irraa hojjetamuu mukeen addaa addaa fi irra isaa keessas citaatiin kan kaaban yookiin immoo ajeeran ta'uu fakkii mul'isuu dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiraniiti. Namoonni kun namoota umurii gara garaa irra jiran yoo ta'an ijoollee irraa eegalee hanga nama guddaatti waarreen jiranidha.

Fakkiin Kun, suuraa fuula agarsiisa meeshaa manaa televizyiina jedhamuu yemmuu ta'u, innis fuula isaa kana irratti namootni waanta barbaadan akkataa filannoo isaanitti kan itti daawwatanii fi itti bashannanidha. Daawwannaafis akkaan mijataadha.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota baayinaan afur ta'aan waliin ta'aanii mari'achaa jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu magariisa, daalacha, burree, adii fi kanneen biroo of irraa qaba. Hundi isaanii teessoo irra ta'aani jiru.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama aangoo olaanaa qabu prof Biraanuu Naggaati. Prof Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa biyya keenya Itoopiyaa ti. Nama baayyee cimaa dha.

Wanti suuraa kana irratti arginu kun dubartii adii mallattoo dhukkubaa diimatee fuula ishee irratti mullatu, akkasumas, muuzii fi qola muuzii waliitti baayyatee karaa harka mirgaadhaan mullata. Innis wanta fuulashee irratti argamu kana fayyisuu waan danda'uufidha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin immoo suuraa muduraalee yammuu tahu; innis fayyaa dhala namatiif hedduu barbachisaa akka tahe fakkii agarsiisuu dha. Fakkiiwwan kana keessaa muraasni qaaraa fi raafuu fudhachuun ni danda'ama.

Suura kanarraa kan nuti arginu kun suuraa biqiltuu yeroo tahu biqiltuun kunis abaaboo daraaree jiru kan ofiirrarra qabudha. Akkasuma biqiltuun kun baala baldhaa kan qabu fi iddoo garaagaraatti baayinaan kan argamudha.

Fakkiin kun, fakkii timaatimii bichaatee nyaataaf gahe, akkasuma illee timaatima dheedhii gara bilchinaatti deemu kan nutti agarsiisu yoo ta'u, innis haalaan toora isaa eeggatee akkataa itti oomishaaf ta'utti mijateeti kan jiru.

Suuraa kana irratti kan agarru faaya yoo ta'u yeroo baayyee morma irratti godhatama. Halluun faaya kanaa, gurraacha , diimaa fi adii qabatee jira. Akka halluu isaa irraa hubannutti faaya ummata oromoo ta'uu isaa agarsiisa.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa teessuma soofaa fakkaatu garuu jalli isaa mukarraa tolfamee fi mukti isaas mul'atu gubbaa mukichaa immoo soofaan yookaan huccuun taa'umsaaf mijataa ta'e kaa'amee jira.

Suuraa kana irratti kan agarru kophee dhiiraa ta'ee halluu gurraacha qabudha. Kopheen dhiiraa kun kan inni irraa hojjetamu gogaa bineensotaa yookin gogaa beelladootaa irraa kan hojjetamudha. Kophee baayyee bareedu dha.

Suuraa kanarratti kan argamu teessoo yommuu ta'u teessoon Kun pilaastikii irra kan hojjetamu yommuu ta'uu yeroo baay'ee gaafa bunni danfu irra taa'anii buna danfisuuf akkasumas ille diida ta'ani boqochuuf teessoo kana fayyadamu.

Suuraa kana irratti kan agarru dhiiraa fi dubartii uffata aadaa ummata itiyoophiyaa uffatanii jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu adii, magariisa, diimaa, keelloo, cuquliisaa fi gurraacha of keesssa qaba. Uffata baayyee bareedaa fi nama hawwatudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa urgooftuu kan halluun qabeen isaa cuquliisa ta'ee fi qadaadni isaa calaqqisaa ta'ee fi hojjaan isaa ol dheeraa ta'edha. Urgooftuu kana gubbaa barreeffama gurraachatu argama akkasumas teessoorra ciisee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu magaalaa guddaa gamoowwan addaa addaa kan of kesssaa qabuudha. Giddu galeessa magaalaa kanaattis addabaabayiin gidduu isaa irratti kan argamuu ta'uu fakkii namatti agarsiisuu yookiin mul'isuu dha.

Suuraan armaan olii kun kan inni mul'isu suuraa alaabaa tokkummaa manaa Mootummaa Federaalaa Itoophiyaa yoo ta'u, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliffaan kan barreeffamee jirudha. Mallattoon urjii kan tokkummaa ibsus irra keessa jira.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa namoota lamaan waliin ta'uun, wal hammachuu fi uffata aadaa Oromoo Wallaggaa uffatanii waliin duratti deemaa akka jiran fakkii agarsiisuu yookiin fakkii namatti mul'isuu ta'uu isaati.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa saanqaati. Saanqaan kun ammoo kan inni irraa hojjatamu muka irraa yoo ta'u fayidaalee hedduu qaba. Wantoota baayyee ittiin hojjatamuu danda'u.

Suuraa dargaggeeyyii uffata aadaan of bareechanii irreeffannaa hora har-sadee irratti argamuun irreeffachaa jiranii argina. Irreechi, ayyaana guddaa ummanni keenya bal'aan kutaa hundumaa walitti bahee galateeffannaa isaa rabbiif itti dhiyeessu akka ta'e kanamalees irreechi mallattoo jaalalaa fi nagaati.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa daree barnootaa yoo ta'u, dareen barnootaa kunis suuraalee adda addaa of irraa kan qabudha. Suuraaleen kunis: kaartaa Itoophiyaa gidduu isaatti kan Oromiyaa, alaabaa Itoophiyaa, alaabaa Oromiyaa fi kanneen biroodha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; fiicharii beeksisaa Awaash Baankii yommuu ta'u, innis waan akka laameera irratti afaan oromoofi afaan ingiliffaan kan barreeffamee jirufi duuba isaatti meexxiin kan mul'atudha.

Suura armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota lama uffata wal fakkaata uffataniifi Sa'a gaadi'amtee dhaabbattee elmamaa jirtu kan nutti agarsiisufi naannoo sun lafa magariisa ta'uu haalan kan nutti mul'isudha.

Suuraan armaan olii suuraa namoota faarfatanii, baay'inaan daandii irra socho'aa jiranii nutti argisiisa. Namoonni kun hundi isaanii uffata adii uffatanii, meeshaa muuziqaa faarfanaaf oolu qabatanii faarfachaa kan adeemaa jiran nutti argisiisa.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii nama taa'uun buna aka'aa yookiin immoo qoreessaa jirtuu dha. Kanaan cinattis meeshaan ittiin buna dhugan shinii hedduun ishee cinatti akka ragaman fakkii kana irraa ni hubanna.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mucaa dubaraa kan teessee maandajaa cilee irratti teessee buna akaayaa jirtudha. Isheenis uffata adii kan aadaa uffattee mataatti immoo waan akka sabbataa mataa isheetti hidhattee jirti.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiiisuu danda'u wantoota uumamaa kan akka bosona magariisaa, bishaan gaara irraa gadi fincaa'aa jiru yookiin yaa'aa jiruu fi kattaa biyyoo makate wajjin ta'a.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa meeshaa ittiin odeeffannoo dhaggeeffachuuf itti fayyadamnu kan keessattuu namoonni yeroo durii baadiyyaa keessatti ittiin odeeffannoo argataa turan kan raadiyoo jedhamudha. Kunis baay'ee guddaa fi gurraachadha.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba barreeffama seemmoo bu'uura barnoota afaanifii afoola oromoo jedhu kan ofirraa qabudha. Kitaabni kun halluu gurraacha, adii, keelloo fi cuquliisa ofirraa qaba. Kitaaba barattootaf qophaa'edha.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa manneen jireenyaa kan kallattii lamaaniin walitti garagalanii ijaaramanii jiraniiti. Mooraa isaa gidduutti ammoo Boqqolloon kunuunfamee guddachaa jiru magariisa uffatee argama. Manneen kunneen qulqullinaan ijaaramanii tajaajila kennuu kan eegalan fakkaatu.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama fi konkolaataa yoo ta'u, konkolaataan kun konkolaataa uummata baatu yoo ta'u namni tokko ammoo konkolaataa kana irratti meeshaa fe'aa jira.

Suuraan armaan olii kun suuraa akaakuu dhugaatii lallaafaa keessaa tokko ta'e, kan yeroo baay'ee namoonni dhukkubsatan dhuganii fi kan daa'imman dhugan maqaan isaa Faantaa jedhamuun beekamudha. Faantaan sukkaara of keessaa qaba.

Suuraan armaan olii harmee yookiin uffata dheeraa shumburii uffattee, harka ishee bitaan ol qabdee dhaabattu kan nutti argisiisu yoo ta'u, faaya miidhaginaa kan ishee miidhagseeru gurra ishii fi morma irraa qabdi.

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa haala teessuma lafaa bareedaa akkasumas lafa magariisaa uffifamee jiruufi darbee darbee ammoo lafa mukeen illee of keessaa qabu yoo ta'u lafa baayyee miidhagudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa manneen magaalaa keessatti ijaaramanii jiran gosoota hojii daldalaa kamiifuu mijataa ta'anidha. Manneen kana akkuma agarru manneen daldalaati akkasuma immoo namoota achi dura dhaabbatan ni argina.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota biqilaa mukaa kan leemmana jedhamu dhaabaa jiranidha. Naannoon mukkeen kun dhaabbatanii jiranis laga xiqqaa kan gidduun isaa jiruu fi lafa amma irra dhaabamu immoo muka hin qabu.

Suurri fakii kana irratti mul'atu kun Atileet Fayisaa Leellisaa jedhama. Atileetiin kun atileetii Itoophiyaa yoo ta'u, naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduuttii dhalatee kan guddatedha. Atileet Fayisaan Qabsoo saba Oromoo keessatti nama gahee guddaa hojjetedha.

Suuraan argaa jirru kun suuraa mukeen dhedheeroo baala xixiqqaa qabanidha. Mukeen kunneenis yoo ilaalan ija namaatti tolanii fi haala qilleensaa hargansuu somba namaaf mijataa ta'een guutamanii kan jiranidha. Kana malees bakka jireenya bineensota gosa adda addaati.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa manneen oomisha biyya keessa kan alatti ergan kanneen mootummaadhaan bakka tokkotti ijaaramanii fi kanneen oomshni waarshaa itti kuufamanidha. Manneen kana fuuldura daandii asfaaltii dheeraatu argama.

Suuraa barattoota shamarranii lama kan uffata danbii mana barnootaa uffatanii barsiisaa cinaa dhaabbatanii fi barattoota dhiiraa hiriiraan yookaan tartiibaan wal-cinaa taa'anii barsiisaa hordofaa jiran akkasumas barsiisaa uffata seeraa isaa uffatee barattoota fuuldura jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa mukarraa tolfame kan maqaan isaa irkabootii jedhamuu fi siinii bunaa irra kaa'uuf nu gargaarudha. Karaa biraatiin keessi isaas bakka siinii kaa'an kan of keessaa qabudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa saanduqa kan dhugaatiin biiraa "habashaa" jedhamu keessa kaa'amudha. Innis halluu gurraacha kan qabuu fi barreeffamni isaas afaan amaariffaa dabalees ingiliffaan kan itti barraayee jirudha.

Suuraan asirratti argaa jiru kun ammoo suuraa namaati namoonni asirratti argaman kun baayyinaan naannoo namoota shanii kan ta'an nutti mul'achaa jiru namoonni kunis xuwaafi yookaan ammoo shaamaa ifu gurguraa kan jiranidha.

Suuraa kana irratti kan argamu dirree qonnaa qonni garaa garaa irratti hojjetamee jiruudha. Midhaan akka qajeelfamaatti sirnaan tooraan facaafamanii lafa bal'aa qabatanii mul'atu. Bifa magariisa qabu. Akkasumas biqiltoonni biroonis qarqara irraan ni mul'atu.

Fakkii kana irratti kan argaman maatiiwwan waliin ta'uun bakka tokkotti walitti qabamanii gurmuudhaan hundu erga taa'een booda suuraa kan walii kahaa jiran akka tahe fakkii namatti agarsiisu yookiin immoo fakkii namatti mullisuu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa waarshaa baay'ee guddaa kan roobootota halluu keelloo qabanii tooraan kallattii faallaa irra dhaabbatanii konkolaattota oomisha irra jiran wal qabsiisaa jiranidha. Waarshaan kun kan humna namaa baay'ee hin barbaadnedha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataa yoo ta'u konkolaatawwan kun konkolaattota xixiqqoo yookaan konkolaattota manaa jedhamuun kan beekkamanidha. Konkolaataan inni nutti as aanu kun meeshaa fe'atee jira.

Suuraan argamu kun suuraa barreessaa kitaabaa Abiraam Tasfaayee nama jedhamuu yoo ta'u, kitaaba mata dureen isaa sadan jedhamu bakka tokkotti maxxansa addaa jedhee qabatee kan dhufeerudha. Namni kun kitaaba kana qofaa miti armaan dura illee asoosama barreessuun nama beekamudha.

Namoonni dirree kana keessa jiran uffata wal fakkaataa uffatanii shaakala tapha kubbaa miilaatiif taasisaa jiran akkasumas gareen faallaa isaanii uffata gosa biraa uffachuudhaan karaa duubaa akkuma argamu gara dirree seenaa jiru.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; konkolaataa deddeebisaa uummataa kan ta'e yommuu ta'u, innis maqaansaa Taataa jedhamuun kan beekamu kan nutti agarsiisufi akkuma kana daandii irra imalaa kan jiru ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kana irratti kan argamu barjaa (baaynerii) beeksisaati. Barjaa kana irrattis "Waldaa Hojii Gamtaa Oomishtoota Aannan Torban Burqaa Ashee" kan jedhu barreeffamee jira. Aasxaafi barreeffamni Afaan Amaaraas ni mul'ata. Fakkiiwwan biroonis ni mul'atu.

Fakkii kana irratti kan argamu yeroo hoggantoonni mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun marii taasisaa jiran fakkii namatti agarsiisu yookiin namatti mul'isu akka ta'ee dha. Isaanis maree waliin irra akka jiran dha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiisuu danda'u suuraa hidha guddicha biyya Itoophiyaa, Hidha laga Abbayyaati. Lagdi kun karaa fagoo kan adeemu, misooma jallisiif, humna elektirikii maddisiisuuf kan gargaarudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa meeshaa yookaan shiboo ittiin chaarjii chaarjessan kan maqaan isaa chaarjarii jedhamu lama kanneen wal fakkaatanii fi haaraa ta'an dabalatee bakka itti sakka'an kan qabate lamaanuuf kan ta'u tokkotu jira.

Suuraan argamu kun suuraa namoota hedduu mana tokkotti walitti qabamanii kan leenjii fudhachaa jiran kan fakkaatanidha. Namoonni lamas fuul-dura hawaasa kanaatiin achii as garagalanii kan jiran yemmuu ta'u, gaggeessitoota sagantichaa kan ta'anidha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa jirbiiwwan sadii kanneen mukarratti maramanii hojjatamaa jiranii fi sadarkaa itti aanuuf uffata hojjachuufis ta'ee warshaa kamiyyuu galuuf qophaa'anidha. Jirbiiwwan kunis wanta tayee fakkaatu irra kaa'amanii jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubara uffata aadaa halluun isaa adii ta'e naannoo harma isheetti immoo halluu keelloo kan qabuu fi morma irratti immoo callee mukarraa hojjatame uffattee mataatti callee godhattee jirtudha.

Suuraa kanarratti kan argamu qabeenya uumama garaa garaa kan Akka mukkeen magariisa akkasumas bineeldotaati. Mukkeen magariisa haala qillensa madaalawaa gochuuf keessatti gahe guddaa qabu qilleensa faalama ofitti fudhachuun qillensa qulqullu nu kennu.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun immoo, muka irraa kan hojjetaman yoo ta'an isaanis mana keessatti shinii bunaa irra kaawwachuuf akkasumas ixaana itti aarsuufi mana bareechuuf kan nu gargaaranidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura waraqaa barreeffamaaf fayyaduudha. Wanti barreeffamaaf oolu kun as irratti kan mul'atu uwwisa isaa yoo ta'u, waraqaalee hedduu of irratti qabatee jira. Uwwisni isaa haalluuwwan garaa garaa irraa hojjatame.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa biqilaa muuzii lafa bal'aa irratti akka kilaastaraatti oomishamaa jiruu fi yeroo dhiyootti bittimfamee reefu lalisuutti jirudha. Kunis lafa biyyeen isaa diimaa ta'ee fi darbee darbee aramaa qabudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa daandii qotamee haareffamee ijaaramaa jirudha. Daandii kana irratti namoota oliif gadi socho'aa jiran, gamoo dheeraa, ujummoo babal'aa lolaa dabarsuuf qopheeffaman kan arginu ta'a.

Fakkii kana irratti gosoota biqiloota nyaataman keessaa isa tokko ta'uu; fakkii namatti agarsiisuu yookiin immoo fakkii namatti mul'atuudha. Innis maqaan isaa paappayyaadha. Firiin isaas haalaan kan gurguddaa ta'ee fi nama hawwatuu dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura dhugaatii alkooliiti. Dhugaatiin alkoolii kun biiraa fi diraaftii yoo ta'u ,biiraa fi diraaftiin kun maqaan isaa biiraa fi diraaftii Qiddus Giyoorgiis jedhama. Dhaabbanni biiraa kana oomishu ,biyya keenya Itoophiyaa keessatti umurii dheeraa lakkoofsiseera.

Suuraan kun gamoo bifa baay'ee miidhaguun ijaarame kan nutti mul'isudha. Gamoo guddaa kana jalas konkolaattonni midhaan fe'anii fi kan namaa baay'inaan dhaabatanii jiru. Gamoon sunis boca adda ta'e kan qabuu fi halluu gosa garaa garaan dibamee ijatti tolee argama.

suuraa kanarraa kan agarru suuraa meeshaalee elektirooniksii garaagaraa mana tokko keessatti hedduminaan argamanii fi gurguramanidha. Meeshaaleen mana kana keessa jiru hedduun isaa kan akka bilbilaa fa'aa akkasumas filaashiin itti sakka'ame fakkatu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota maatii tokko keessa jiran dabalataan namoota dhiiraa lama kanneen umriin walitti dhiyaatanidha. Isaan lamaan keessaa inni tokko ijoolleesaa lamaan harkatti qabatee jira tokkommoo mucaa dubaraa tokko baateera.

Suuraa kana irratti kan agarru humna ittisa biyyaa heddu ta'aan uffata dambii uffatanii tarree galanii dhaabatanii jiranidha. Raayyaan ittisa biyyaa nageenyaa fi daangaa biyyaa eeguu keessatti gahee guddaa kan qabudha

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama intarneetii seenee googilii irraa odeeffannoo haala yeroo itti barbaadaa jiru agarra. Kunis haala yeroo Itoophiyaa karaa kitaaba intarneetii irraa argateen yeroo inni dubbisaa jirudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa siree guddaa ammayyaa kan karaa mataa fi karaa miilaa ol dheeratee hojjatame akkasumas irra isaa fooxaan guddaan halluu diimaa qabuu fi furdaan hafamee jirudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa kopheewwan lamaa kan halluun isaa gurraacha ta'anii fi namoonni yeroo waajjira hojii mootummaa keessatti qacaraman kan itti fayyadamanidha. Kopheen kun tokko ol kaa'amee kan jiruu fi tokko immoo kufee jira.

Suuraa kana irratti kana nuti arginu suuraa namoota sadii waltajjii irra jiraniidha. Isaanis dhiira tokkoo fi shamarran lama yoo ta'an, isaan keessaa isheen tokko shubbisaa jirti. Jarreen kunis uffata aadaa faayamanii argamu.

Suuraa kana irratti kan argamu giddu gala bittaa fi gurgurtaa shaqaxa nyaataa itti namni fayyadamu bakka itti gurguramaa jiruu dha. Kunis wantoota namni nyaataaf itti fayyadamu yammuu ta'u innis gurgurtaaf kan dhiyaatee dha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nutti argisiisu suura gosa sibiilaa keessaa tokko ta'e, maqaan isaa qottoo qara lamaanii jedhamudha. Qottoon kun mukti itti erga ta'ee booda lafa qotuuf gargaara.

Fakkii kana irratti kan argamu nama mana kitaabaa keessaa dhaabbachaa jiru kan namatti agarsiisu yookiin immoo namtti mullisuu dha. Innis kitaabni hedduun manicha keessatti kan argamu tahuu isaa irraa hubanna.

Fakkii kana irratti kan argamu riqicha yookiin nooraa xiqqaa bakka addaa addaa lamatti ijaaramuun laga irratti kan argamudha. Dabalataan immoo lagi booruun riqicha kana jala yaa'u ni mullata. Biqiltuun xixiqqoonis ni mullata.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun gosoota dibataa adda addaa kanneen dhangala'aa ta'anii fi tokko tokko qaruuraa pilaastikaa akkasumas qaruuraa kan shaklaa irraa hojjatamedha. Isaan kunis teessoo tokkorra kaa'amanii jiru.

Fakkii kana irrattti kan argamu loon warra adii yookiin immoo faranjii yammuu ta'an; isaanis yeroo isaan mana keessatti hidhamuun nyaanni kennamaafii akka jiru fakkii namatti mullisuu dha. Dabalataan gosti loon kanaa aannan hedduu kennuun beekamu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana kompiitaraan guutame kan bukkee kompiitara kanaa immoo shiboowwan kompiitaroota walitti nuuf qabsiisan hedduun argamanidha. Kunis odeeffaannoo kompiitara tokkorraa gara biraatti dabarsuuf kan ooludha.

Suuraan argaa jirru kun, fakkii bineensa bosonaa kan maqaan isaa Gadamsa jedhamuuti. Gadamsi bineensa gaafa qabu kan baay'ee guddaa ta'edha. Bineensi kun bosona gaarreen Baalee keessa baay'inaan kan jiraatu yoo ta'u, foon isaas kan nyaataaf ooluudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama ooyiruu isaa keessa dhaabbatee jiru yoo ta'u namni kun ammoo ooyiruu kana keessaa goommana facaafatee kan jiruufi kunuunsaa kan jirudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii taa'aa jiranidha. Namoonni kunneen saalaan dubartoota yoo ta'an dubartoonni kunneen baayyeen isaanii mucaa daa'imaa of harkatti qabatanii kan jirani dha.

Bakki miidhaginaa sagantaaleen adda addaa itti gaggeeffamu kan akka cidhaa, sagantaa eebbaa fi kanneen biroo kan of keessaa qabudha. Innis kan qophaa'u wantoota bareedoo abaaboo fi miidhagaa qabuuni. Galiin mana miidhaginaa irraa argamu gahaadha?

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa namoota lamaa yoo ta'u, isaanis gaggeessaa mana Amantaa Ortoodoksii fi miseensa isa jala dhaabbachaa jirudha. Dabalataan, gaggeessaan kun miseensa kana fannoodhaan kan eebbisaa jirudha.

Suuraa kana irraa kan nutti mul'atan dubartoota lamaa fi daa'imman dubaraa sadii fi nama ga'eessa tokko yoo ta'an, hundumti isaanii iyyuu uffata halluu adii ta'e uffatanii hiriira galanii suuraa ka'aa kan jiranidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa kopheewwan cimdii tokko kan halluu diimaa fi soolii adii qabu mana keessa bakka tokko waliin taa'anii jiranidha. Dabalataan biqilaan mukaa tokko kan mana keessatti guddifame mana keessa jira.

suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota amantaa musliimaa hordofan hedduu bakkaa tokkotti walitti qabamuun sagada irra jiranidha. Isaanis mana amantaa isaanii bakka waaqeffannaa keessatti daa'imnillee osoo hin hafiin argamanii sagaduutti jiru.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bineesotaa yoo ta'u bineesonni kunneen ammoo bineensota bosona jiraatan yoo ta'an maqaan bineensa kana Arba jedhamuun kan beekkamudha. Arbi bineensa guddaadha.